Aanafaalama mboka haya munu oohi, ngele yahala okukwata uuhi mboka uushona yewu lundululile mondama yilwe po ohaya longitha oonete dhoombulu ooshona oshoka ngele oyalongitha oonete dhoombululu oonene uuhi otawu piti mo.

Oondjuhwa opo dhikale tadhi monika nawa, dho odha paluka nawa komalutu, ohadhi silwa oshimpwiyu opo dhipewe iikulya kehe esiku. Iikulya mbyoka ohayi kokeke oondjuhwa nokudhipa uukolele oshowo oonkondo.

Omiti odha simana momudhingoloko oshoka ohadhi kwathele ehala lyontumba kaali ninge ombuga. Uuna omiti tadhi te twa po osha simana opo pu kunwe omiti dhimwe, uuna omiti dha te twa po adhihe ndele ita pu kunwa we dhimwe, ehala ndyoka otali vulu oku ninga ombuga.

Omiti odha simana unene oshoka ohamu vulu okulongwa oombaapila. Oombaapila ndhoka ohadhi longithwa moosikola oshowo moombelewa moka aantu haa nyola iinyolwa yawo.

Ego lyomeya oha li hili aataleli po ya za kiilongo niilonga osho wo meni lyoshilongo. Aatalelipo mboka ya za kondje yiilongo oha yeya ya tale omeya sho taga gu oshoka kiilongo yawo ka ge ko.

Aanafaalama yongashingeyi ihaya longo we nuudhigu oshoka pehala lyokulongitha omayemele taya tutu omeya koopomba ohaya longitha ominino ndhoka dhi na oombululu oonshona ndhoka hadhi tula omeya piimeno.

Oondjuhwa odhili omaludhi gaali opena oonkondombolo oondjuhwa ndhoka oondumentu, po opena oonkadhindjuhwa oondjuhwa ndhoka ookiintu dho odho hadhi vala omayi ngoka haga kalandithwapo nenge ga tendulwe muze uuyuhwena

Opu na omaludhi gomamanya. Pu na omamanya omaluudhe, omatokele noshowo omatiligane. Omamanya gamwe ngoka omapu naantu ohaya vulu okuhonga mo iiyopaleki yomomagumbo ngaashi: uunamwenyo oshowo aantu.

Mefuta ohamu monika oohi, omaludhi nomaludhi. Omuna oohi ndhoka hadhi monika dhafa omamanya dho dhimwe po ohadhi kala dha nika oshiponga uuna dheku kwata.

Aanafaalama ngele ya kunu iikunwamo yawo. Oha ya kala ye na ominino dhina oombululu oonshona, dhoka ha ya tula pomahala mpoka yakuna, shika oha shi wathele oshoka, oha shi tutike evi nawa mpoka pu na iikunwamo mbyoka.

Opuna iimeno mbyoka yi hole omeya, po opuna iimeno mbyoka kaayi hole omeya. Uuna iimeno mbyoka kaayi hole omeya tayi pewa omeya ogendji, ohayi sipo yo ihayi kokowe yu uka komeho.

Aakwashigwana oyendji opo ya yande embugalekepo lyomahala ogendji ohaya tsike omiti, pomahala nomahala, oshoka uuna ombepo tayi pepe ndele pehala opuna omiti, evi ndyoka kali na mpo hali yi.

Oondjamba odho dhimwe dhomiinamwenyo mbyoka ya simana. Odha tseyika nawa, omolwa onkalo yadho ndjoka yokuhupa omeya. Pethimbo iishana kaayina omeya, ohadhi longitha omikati dhawo, opo dhihupe omeya kohi elela, niinamwenyo iikwawo tayi vulu okunwa wo.

Oohi ndhoka hadhi tekulwa opo dhi koke nawa dho odha manguluka. Ohadhi kala moondama dhili mo ooshona. Opo dhigwanenwe kiikulya mbyoka tayi tulwa moondama moka.

Uuna omvula yaloka nawa, opena omahala gamwe ngoka haga talama nawa omeya. Nethimbo ka kuna omutenya omeya ngoka ihaga pwinepo mbala, niinamwenyo yomokuti ohayi yi pomahala mpoka opo yikanwe.

Sho uuyuni wa huma komeho, ope na aanafaalama yamwe mboka haya kunu iikunomwa yawo momashina. Iikunomwa mbyoka ohayi koko tayi endelele yo inayi fa mbyoka ya kunwa mevi.

Iimeno oyili pamaludhi nomaludhi, opena iimeno mbyoka yihole omeya po opena mbyoka kaayihole omeya, nuuna wakuna iimeno yoye mbyoka yihole omeya pehala mpoka kaapuna omeya nenge ihooyipe omeya olundji, iimeno ndjoka itayi vuluwe okukoka yuuka komeho.

Aanamapya uuna taya kunu iikwamboga yawo. Oha yeyi kunu yili melandulathano . Oha yeyi kunu ya pitithapo uuhala opo sho tayi ka koka ohayi ka koka ya manguluka nawa.

Mombuga oha mu kala uumeno uushona mboka iha wu vulu oku keelela evi uuna ta li pepwapo kombepo. Pehala ngele kapu na omiti ndhoka tadhi vulu oku keelela evi uuna ta li pepwapo kombepo nenge komeya oha pu thigala ombuga.

Aanafalama mboka haamunu oohi, ohaa tonatele nawa oohi dhawo noku dhipa iikulya mbyoka yina uundjolowele , uukolele oshowo oonkondo opo oohi dhoka dhi koke nawa.

Iikwamawawa oyili pamaludhi nomaludhi. Opena iikwamawawa ngaashi oondjuhwa, uudhila noshowo oombaka. Oombaka odha talika ko onga oludhi lwoondjuhwa omolwa onyama yawo ndjoka ontowe lela.

Momakuti ohamu kala omahala gamwe moka hamu talama omeya uuna omvula yaloko. Omahala ngoka omo nduno iinamwenyo mbyoka hayi kala mokuti hayi kanwa uuna yasa enota.

Aanafalama uuna taya kunu oontanga dhawo oha ya dhindhilike pomahala mpoka ya kuna oontanga oha ya thigipo omahala pokati koontanga dhawo opo sho iimeno tayi ka koka oha yi ka koka ya manguluka nawa.

Iinamwenyo ngaashi oonduli ohayi hili aatalelipo taya zi kiilongo niilongo. Aatalelipo mboka uuna taye ya moshilongo ohaya futu iimaliwa mbyoka hayi yi moshiketha shepangelo.

Aanafalama mboka yena oofalama dhiingulu ohaya si oshimpwiyu kutya iingulu yawo oyili pehala lya yela nawa. Ohaye yi tonatele wo moku kwashilipaleka kutya iingulu kayi na omukithi gontumba ngoka tagu vulu okutandela miingulu ayihe.

Omamanya ogeli omaludhi nomaludhi, opuna uumanya wumwe yushona wuna omalwaala gayooloka nohawu vulu okulongithwa momagumbo wafa iimboloma. Hawu tulwa muukende nenge muuyaha.

Uuna omvula inaayi loka nawa, aanafalama ohayasi oshimpwiyu opo yakale ya tonatela iimuna yawo mokwiyipa omeya. Ohaya gandja omeya ngoka hagazi koopomba, haye ga gandja ge li miiyaha nosho wo omatemba gokunwina iimuna.

Aanafaalama mboka haya munu oohi ohaya kala noondama odhindji moka haya tula oohi dhomaludhi ga yooloka. Koondama hoka ohaya shanga ko omadhindhiliko kutya omondama yini po ya tula oludhi lwoohi ndhoka ya hala pethimbo mpoka.

Pomahala gomatalelepo ohapu kala puna oondundu dhokulala opo ngele aakwashigwana mboka ya talelepo pehala mpoka oya hala okutsikila nolweendo lwawo ohaya vulu okulala moondunda moka.

Aanafalama mboka haamunu oohi, ohaakala noondama odhindji moka haatula oohi dhomaludhi giili no giili. Moondama moka ohaatulamo oohi yatala kuunene woohi.

Momakuti ohamukala mwanika oshiponga uunene tuu ngele omuntu twiiyendele. Osha simana opo aantu yakale haya ende muungundu uuna taya ende momakuti oshoka ohamukala muna iiyamakuti.

Miilongo oyindji omuna omahala ngoka ga ninga oombuga. Omahala ohaga ningi oombuga omolwashoka aantu sho taya tetepo omiti ihaya kunu po we omiti dhimwe.

Aanafaalama mboka haya munu oohi opo ya kwashilipaleke kutya oohi dhawo odhili megameno, ohaya tula kombanda yoondama dhawo ooshipa, ndhoka tadhi kaleke kokule uuyamakuti mboka hawu li oohi.

Aanafalama ngele taya tonatele oondjuhwa dhawo nokudhisila oshimpwiyu, taye dhi pe iikulya mbyoka tayi tungu po nokupa omalutu gayo oonkondo, oondjuhwa ndhoka ohadhi valathana, eta dhi indjipala nomokulanditha ohaya kuthamo iiyemo oyindji lela.

Koondundu dhomamanya ohaku kala kwa nika oshiponga, oshoka ohaku kala kuna iinamwenyo ngaashi iikoko oshowo omayoka ngoka ga nika oshiponga. Omayoka ngono ga nika oshiponga ngele oge kuli ndele ino mona eyakulo lyomeendelelo oto thanga uuzilo.

Pethimbo lyokwenye, iinamwenyo ngaashi oongombe, oogwamululu osho wo iikombo, oha yi monika nayi komalutu, oshoka omasipa oha ga monikila kombanda. Onkee aanafaalama oha ya si oshimpwiyu opo ya konge iihenguti, iikukutu, osho wo omwiidhi, opo ya vule oku palutha nayo iinamwenyo yawo.

Uuna iimeno ya silwa nawa oshimpwiyu, ohayi koko nawa nombili. Uuna evi lya longekidhwa, lyo olya tulwa uuhoho wa gwana nawa, iimeno mbyono ohayi koko nawa, yo ohayi kala ya ziza nawa, yina uundjolowele mboka wa pumbiwa momalutu gaantu.

Iinamwenyo oyindji ohayi pumbwa omeya opo yinwe yo yi koke nawa. Uuna kaape na omeya, iinamwenyo yimwe ohayi si oshoka ihayi vulu okukala ethimbo ele inaayinwa omeya. .

Iilonga yo methimbo lyo paife oya ningwa iipu komashina ngoka ga longwa kaanandunge. Ngaashi omambakumbaku ohaga longithwa kaanamapya opo ya vule oku nengeneka omavi ga wo yo yavule okukunamo ikunomwa yawo.

Pomahala gamwe go mangeshefelo, aantu ohaya kunu po omiti ndhoka hadhi kala tadhi monika nawa, dho odhili melandulathano dha silwa nawa oshipwiyu. Ohapu adhika wo omiti ndhoka hadhi kala dhina oongala dho ohadhi opalekitha nawa pehala mpoka.

Omambakumbaku oga ninga iilonga iipu. Uuna omuntu ena ehala lye lyina omwiidhi nokwahala gwa zapo ohaya pululamo owala na mbakumbaku . lyo nevi tali ningwa epu opo omuntu avule oku kuna mo iikunomwa ye.

Aanafalama mboka haya munu oohi, ohaya kwashilipaleke kutya, momahala mpoka muna oohi ogagamenekeka yo iilikama mbyoka hayili oohi itayi vulu okuthikamo opo yikalyepo oohi dhoka.

Ope na iinamwenyo mbyoka hayi kala momeya. Iinamwenyo ngaashi omayoka gomomeya, oongandu osho wo oondjambameya. Iinamwenyo mbyoka oya nika oshiponga nayi nuuna we yi mono, ino pumbwa okuhedha puyo.

Oohi odhili pamaludhi ga yoolokathana pena oohi dhomayala omatokele omatiligane ,omaluudhe oohi dhomalwaala gatya ngeyi ihadhi adhika uunene moondombe nenge miishana ihe ohadhi adhika momafuta.

Aanafalaama mboka haya munu oohi ohaya i oshimpwiyu opo ya pe oohi dhawo iikulya mbyoka yi na uundjolowele noshowo oonkondo, opo oohi ndhoka dhi koke dho dhi ka landithwe po.

Opena omangeshefelo gamwe ngoka haga landitha iikulya mbyoka ya telekwa nale. Uuna wuli mondoolopa ndele owu uvite wafa wasa ondjala, ohoyi pomalandithilo mpoka opo wukii landelemo iikulya yoye. Iikulya ngaashi iimbombo, omboga oshowo oondjuhwa nayo ohayi telekwa woo etayi landithwa.

Iimeno oyili pamaludhi ga yooloka. Opuna mbyoka yi hole oonte dhetango osho wo mbyoka kaa yi hole oonte dhetango. Iimeno mbyoka kaa yi hole oonte dhetango, oha yi tulwa metungo lyontumba moka hamu kala muna ombepo ya gwana osho wo oolamba ndhoka hadhi kala tadhi longo po iilonga yoonte dhetango.

Oshasimana kutya ngele otomunu oohi, oohi dhoye nadhi kale hadhi pewa okulya, onge omunafaalama goohi tsa yo oshipwiyu kutya oohi dhoye kape na nando oyimwe yina omukithi gotumba agu vulu oku taambathanwa koohi dhilwe.

Osha simana unene ngele oohembundangele taa tuminwa koosikola, oshoka ohaya zimo noontseyo odhindji. Oontseyo omwa kwatelwa okunyola, okupopya oshowo okulonga momapya.

Aanafaalama uuna taya kunu oontanga dhiiyimati yawo, oha yedhi kunu mooshako, uuna oontanga ndhono dha mene, tadhi ende tadhi ningi omiti ominene, oha yedhi kuthamo nduno eta yedhi tsike mevi.

Aanafaalama mboka haya munu oondjuhwa, ohaya kala ya topola oondjuhwa dhawo pamaludhi ge li gaali. Opu na oondjuhwa ndhoka ye dhi na omolwa onyama yadho ndjoka ontoye, po opuna ndhoka yedhi na omolwa omayi ngoka hadhi vala. Omayi ngaka ohaye ke ga landitha po opo yi imonene sha shomondjato.

Aanafaalama uuna yakuna iikunomwa yawo, ohayasi oshimwiyu opo piikunomwa yawo mpoka kaapukale puna omwiidhi, uuna pena omwiidhi ohayegu longopo opo iikunomwa yawo yikokee yuuvite ombili.

Oombuga odho dhimwe dhomomahala ngoka ihaamu vulu okukunwa iimeno. Iimeno mbyoka yi hole noyigilila omeya i hayi vulu okukunwa mo mombuga, oshoka mombuga kamu kala mu na omuloka nenge omeya gokutekela iimeno.

Oombuga odho dhimwe dhomomahala ngoka ihaaga mono lela omuloka. Ohamu adhika iimeno mbyoka yi igilila nale onkalo ndjoka, nohayi vulu okuninga oomvula nenge oomwedhi inayi mona omeya.

Onduli oya tseyika yi na omagulu omale noshowo othingo onde. Uuna tayi nu omeya, ohayi tonyo omagulu gayo gokomeho opo yi vule yi nwe nawa.

Ope na iimeno mbyoka hayi mene nawa noyi uvite ombili uuna itaayi mono oonte dhetango odhindji. Uuna iimeno mbyoka we yi tula pondje mpoka pu na oonte dhetango odhindji, iimeno mbyoka otayi vulu okukala inaayi koka we.

Oongolo iinamwenyo mbyoka ya tseyika nawa omolwa omayala gawo ngoka omaluudhe oshowo omatokele. Odha simana oshoka ohadhi hili aatalelipo mboka ya za meni lyoshilongo oshowo kondje yiilongo. Oongolo ohadhi adhika unene moshikunino shiinamwenyo Etosha.

Omeya oga simana unene koshigwana oshowo kiinamwenyo mbyoka yomokuti. Uuna iiyamakuti ya sa enota ohayi pumbwa omeya, opo yi nwe. Iiyamakuti mbyono opo yi kandule po enota ohayi yi pomahala mpoka pu na omeya.

Aanamapya uuna taya kunu iimeno yawo ohaya si oshimpwiyu kutya, pokati kiimeno opwa pita omahala ga andjuka nawa, opo iimeno sho tayi ka koka, itayi ka kala ya thinanana.

Uuna aanafaalama ya kuna iikunomwa yawo pethimbo lyokwenye, ohayi pumbwa omeya , uuna itaayi pewa omeya ga gwana nawa, iikunomwa mbyoka iha yi tulako iiyimati yawo, nenge ohayi si po.

Opena omahala gamwe gomokuti ngoka ganingwa oondjila kaayendi nandjila. Oondjila ndhika ihadhikala dhina egameno oshoka ohamukala omayoka nosho woo iiyamakuti yilwe.

Iinamwenyo ngaashi oompo, ohayi vala omayi ngoka gena omapeta omakukutu. Omapeta ngoka ohaga longithwa unene, una aantu ya hala oku ninga oonyoka, dhoka dha simana momihoko dhAawambo.

Uumeno mboka hawu adhika mombuga owi igilila nale onkalo yomombuga, moka kamu kala muna omuloka ogundji. Uumeno mboka kawu koka wu uka pombanda ihe ohawu kala owala uuhwa uufupi.

Aanimuna mboka haya longo noongombe ohaye dhi tonatele nawa mokudhipa iikulya noshowo omeya, opo dhi kale dhapaluka nawa komalutu notadhi monika nawa. Ohaya vulu nduno okudhi landithapo nenge yedhi dhipagepo opo yi imonenemo iiyemo yawo.

Aanafalama mboka haya longo noohi, oha yasile oohi dhawo oshimpwiyu, oshoka oha yedhi kaleke momeya gayela. Uuna ya ndhindhilike kutya omeya inaga yogoka, oha yegalundula opo kaageetela oohi ndhoka uuwehame.

Oofaalama dhoohi oha dhi etele aakwashigwana yo momudhingoloko moka dhi li ompito yiilonga, aakwashigwana mboka oyo haya tonatele oohi moku dhipa iikulya oshowoo okusa oshimpwiyu kutya odhi li momeya gayela nawa.

Anafaalama mboka haya kunu iimeno pethimbo lyokwenye, oha yalongitha ominino ndhoka hadhi ende puumeno dho odhina oombululu oonshona moka omo hamu zi omeya taga yi piimeno opo evi ndoka lyi li piimeno lyikale lya tuta nawa

Aanafaalama ngele yakunu iikunomwa yawo, ohaya dhidhilike pomahala mpoka yakuna. Ohaya tula po omadhidhiliko kutya pehala mpoka oyakuna po iikunomwa yoludhi luni po.

Pomahala gamwe gomalandithilo opena aantu mboka haya landitha iikulya yOshiwambo. Iikulya ngaashi iimbombo, omboga, oondjuhwa oshowo omakaka.

Aanafalama mboka haya munu oohi, olundji ohayamono aatalelipo mboka hayakala yahala okutseya kombinga yuuwanawa naashoka sha pumbiwa komuntu opo avule okutota po ofaalama yaye yokumuna oohi.

Aantu ohaa longo oosikopa dha yoolokathana. Opena oosikopa ndhoka aantu haya kwatele mo oonguwo dhawo, po opena ndhoka dha longwa dhokukwatelwa iikwatelwa ngaashi uukopi, uuyaha oshowo omambo.

Oongombe odho dhimwe dhomiinamwenyo mbyoka yasimana. Moongonbe ohatu kuthamo omahini osho woo onyama, niipa mbyoka hayi tuminwa kondje yiilongo opo aantu yavule okukalongamo oondjato nenge oongaku.

Oongeshefa dhimwe odha tungwa dhili popepi nomilonga, opo ngele aakwashigwana yi ilandele iipumbiwa yawo, ohaya vulu oku kuutumba kiipundi etaya tala shoka tashi inyenge momeya, mwa kwatelwa oongandu, nenge oondjambameya.

Iimeno omaludhi nomaludhi oyi na kutya openi hayi opalele. Oshimeno shoka shi hole pevi mpoka pu na uuhoho ngele oweshi tula pevi kaapu na uuhoho ihashi mene nawa, nenge shoka shi hole pevi kaapu na uuhoho e toshi tula pevi mpoka pu na uuhoho ihashi mene nawa nande owu kale toshi tekele.

Aanafaalama mboka yena oshisho noohi dhawo ohaa si oshimpwiyu opo ya opaleke mo moondama moka muna oohi dhawo .Ohayeshi ningi opo oohi dhawo ndhoka kaadhi kwatwe komikithi dhoka tadhi dhipaga oohi yo yakale inaaya landitha yi imonene mo iiyemo yawo.

Uuna oohi dha ninga oonene, aanafalama ohaye dhi kutha mo momeya opo ya shiwe yekedhi landithe po yo yi imonene mo iiyemo yawo mbyoka taya vulu okulongitha, nenge ohaya kutha mo wo dhimwe ndhoka haya ka teleka osho wo okulya yo ya mone mo uundjolowe kamana.

Ope na oondundu dhimwe ndhoka oonfupi po ope na dhimwe ndhoka oonde. Oondundu ndhoka oonde omuntu ngele owe dhitala nawa oha dhi monika dhafa dhina uule waya sigo omombanda miikogo.

Opuna omamanya ngoka haga adhiwa popepi nefuta. Omamanya ngoka ohaga kala omawanawa nohaga vulu oku longithwa momagumbo gafa iimboloma.

Aanafaalama manga inaya kuna iikunomwa yawo, ohaya si oshimpwiyu opo yanengeneke evi ndyoka yo taya tula mo uuhoho, opo iimeno mbyoka yika mene nondjungu yo yuuvite ondjungu. Ohaye yi tekele woo opo yimene yuuka pombanda.

Aanafaalama omanga inaa kuna iikunumwa yawo, ohaya nengeneke evi, e taya tula mo uuhoho. Mokulongekidha nawa evi lyawo, ohashi kwathele opo iimeno yi ka mene nawa.

Opena omatungo ngoka ga tungwa geli popepi nefuta, uuna wa hala okuka talela po efuta ndele olukalwa lwoye oluli kokule oho Ifutile ondunda yoye moka toka lala esiku ndjoka.

Oondli odho dhimwe dhomiiyamakuti mbyoka ya gamenwa kepangelo. Oonduli odha tseyika nawa omolwa othingo dhawo ndhoka oonde hadhi wathele okumona kokule oshowo okumona iiponga mbyoka yili kokule nadho manga inayi thika puyo.

Aanafalama haya munu oohi, ngele oya dhidhilike kusha oohi dhawo dhoka odha kala momeya moka ethimbo ele, ohaye dhi kutha mo, opo ya shiwe oku kutha mo omeya ngoka ya tulemo omeya ngo ga yela nawa.

Aakwashigwana yamwe, oonkulungu unene ngele tashiya pokulongitha oombale, dhoka haalongitha mokweetapo iiyetwapo ngaashi, iipundi oshowo omambaba ngoka havulu oku kwatelwa iizalomwa yaantu.

Aanafalama mboka haa munu oohi ohaya hogololamo oohi ndhoka ooshona moohi ndhoka oonene opo kaa dhikale dhili munwe dho oohi dhoka ooshona kaa dhi manenwepo iikulya koohi ndhoka oonene.

Aanafaalama opo yanengeneke omavi gomomatsa gawo oshowo okuga longekadha nawa ,ohaya longitha omambakumbaku. Omambakumbaku shampa gapululamo, evi ohali nengena nawa nohaya vulu okukunamo iikunomwa yawo.

MoNamibia omuna omahala ogendji ngoka ga talikako onga ombuga, oga talikako onga ombuga oshoka omahala ngoka ihaga mono omuloka lela nenge nditye omuloka gwa gwana gwo oguna uumeno uufupi lela.

Moombuga ohamu adhika uumeno uufupi wo owu lyaathane kokule omolwa onkalo ndjoka oshoka moombuga ihamukala muna omuloka lele .Aantu ihaya vulu okutunga omagumbo gawo mombuga omolwa omutenya ngoka gulimo ogundji.

Oondjuhwa ngele dha pitithwamo muugumbo wa dho, oha dhiyi pondje e tadhi kiinyangela uupuka nenge iikulya mbyoka hayi adhika moomwidhi omitalala.

Oondjuhwa odha simana unene oshoka ohadhi tu pe onyama yadho ndjoka ontowe, yo ohadhi tu pe wo omayi. Uuna to longo noondjuhwa owu na okusa oshimpwiyu kutya oondjuhwa dhoye dhoka, inadhi kwatwa komukithi gwontumba.

Aanafalama mboka haya munu oohi, ohaya tula omandhindhiliko gena oonomola poondama mpoka, yatula oohi dhawo. Ohaya tulapo omandhindhiliko, ngoka tageya ulukile kutya oohi ndhini, yatula mondama oyo tuu ndjoka.

Anafaalama mboka haya munu oondjuhwa ohaya kala noondjuhwa omaludhi nomaludhi, oondjuhwa dhoka ohaye dhitula muugumbo wa yoolokathana opo kadhi kale dhili mumwe.

Iikwamboga oya simana komuntu kehe oshoka oyina iitungithilutu ya pumbiwa kehe komuntu, iitungithilutu mbyoka oya simana oshoka oha yikwathele aantu opo yamoneko nawa yo yakale yena iipa ya yela noya nyashuka nawa.

Uuna aanafaalama ya kuna iikunomwa yawo, oha ya si oshimpwiyu opo piikunomwa mpoka kaa pu kale pu na omwiidhi. Uuna ya mona po omwiidhi, ohaye gu longo po opo iikunomwa yawo mbyoka yi koke yu uka komeho.

Aanafaalama ngele yahala oku kuna iimeno yawo ndele inaya longekidha omahala mpoka yahala oku kuna . Ohaya kunu oontanga dhawo ndhoka momandini . Nongele oya longekidha nawa omahala gawo ngoka ohaye keyi kuthamo momandini eta ye yi tsike pomahala mpoka ye yi halela.

Aanamapya uuna ta yakunu iikunomwa yawo oha ya tala ngele Evi nyoka olya opalela tuu iimeno ye mbulyoka na ngele Evi ndyoka ka li na uuhoho oha ya tulamo uuhoho opo iimeno yi vule oku ka koka ya maguluka nawa.

Opuna omahala gamwe gomangeshefelo ga tungwa geli po pepi nomeya, opo sho aakwashigwana taya ka ya mbidhidha mokulanditha ohaya vulu oku kuutumba etaya tala uuwanawa wuushitwe.

Opena omaludhi gomavi, pe na ngoka haga opalele iikunomwa osho woo ngoka kaa ga opalela iikunomwa. uuna wa kuna iikunomwa yoye mevi ndoka lya nika eloya ita yi koko nawa oshoka evi lyeloya ka li na uuhoho wa gwana nawa.

Oohi odha simana moshigwana, oshoka ohadhi kala dhi na iitungithilutu mbyoka aantu ya pumbwa momalutu gawo. Odhi holike, oshoka uuna dha telekwa ohadhi kala dhi na omuhoka gwa dhogekeka nawa.

Aatalelipo mboka haya talelepo omahala gi ili nogi ili ohaya kala yena aatonateli mboka haye ya kumagidha kushoka ye na okuninga naashoka kaayena okuninga opo ya kale ye li megameno.

Oombuga odho dhimwe dho momahala ngoka kaga mona omuloka, go ogena omutenya kamana. Oombuga oha dhi holoka po uuna pehala mpoka kaapena sha omiti ndhoka tadhi keelele embugaleko.

Opuna iikulya yoshiwambo mbyoka yasimana unene na ihayi vulu okukala kayipo piituthi yontumba iikulya ngaashi iimbombo, omboga nosho wo oondjuhwa.

Aanafaalama opo yakwashilipaleka kutya oondjuhwa dhawo odha paluka nawa komalutu, ohaya pe oondjuhwa dhawo okulya, iikulya mbyoka yina oonkondo noyina uundjolowele mboka wapumbiwa koondjuhwa.

Oondjamba odho dhimwe dhomiiyamakuti mbyoka ya tonatelwa kepangalo. Ondjamba oya tseyika nawa omolwa oshipa shayo shoka oshikuku oshowoo omukati gwawo ngoka omule. Aatalelipo yaza kondje yiilongo, ohaye ya yatalelepo meni lyoshilongo moka muna oondjamba, oshoka kiilongo yilwe oondjamba kadhi ko.

Omayoka ogo gamwe gomiinamwenyo mbyoka ya talika ko ya nika oshiponga nonando opena omayoka gamwe inaga nika oshiponga kaagena uusigo opena gamwe ngoka ga talika ko ga Nika oshiponga uunene go oha ga vulu okulya aantu oshowo iinamwenyo.

Oondundu odho dhimwe dhomomahala ngoka haga mono aatalelipo oyendji. Aatalelipo mbono unene, oha ya zi kondje yiilongo oshoka opena iilongo yimwe po mbyoka ka yina sha oondundu.

Iikunomwa ngaashi iilya osho woo omapungu , ohayi pumbwa omeya ga gwana nawa . Ngele oya mono omeya ga pitilila nenge inaa yi mona omeya ga gwana nawa , iikunomwa mbino ohayi vulu oku sa po .

Aantu mboka yena uunongo oya longo uushina mboka hawu longithwa mokufula omalambo. Uuna aantu ya hala okutsika iimeno ya wo ohaalongitha uushina mboka opo ya fule omalambo yo oyega longekidhe nawa yegatule uuhoho.

Oonkoshi odho dhimwe dhomiinamwenyo mbyoka ya gamenwa kepangelo. Oonkoshi odha tseyika nawa oshoka ohadhi li onyama yiinamwenyo iikwawo, odha tseyika wo oshoka oonkoshi ihadhi li iimeno nenge omwidhi.

Ope na aanafalama mboka haya kunu oontanga dhawo muundini uushona nenge mooshako, omanga taya longekidha nawa evi moka ye wu halela. Uumeno ngele owa koko, nevi olya longekidhwa nawa, ohaye wu kutha mo nduno e taye wu tseke mevi.

Iingandhi oyasimana unene momuthigululwakalo gwaawambo, oshoka aantu oyendji oha yeyi longitha okupungulamo iilya yawo uuna yeyi longo nawa piipale.

Opena iikwamawawa yimwe mbyoka hayi tekulwa momagumbo, po opena mbyoka hayi kala momakuti, mbyoka hayi kala momakuti oyo mbyoka hayi li oohi momeya.

Omiti dhimwe ndhoka hadhi adhika moombuga odhimwe ndhoka hadhi vulu oku kala inaaadhi mona omeya uule woomwedhi oshowo oomvula oshoka moombuga ka mu mona lela omuloka ogundji.

Otuna oongombe pomaludhi gali, otuna ontsezi ongombe ndjoka ondumentu tse otuna onzizi ongombe ndjoka onkitu yo oyo hayi tupe omahini ngoka hatu li.

Iinamwenyo ngaashi oompo oya simana moshigwana, oshoka ohayi vala omayi ngoka gena iipeta yakola. Ohayi vulu okulongithwa mokuninga oonyoka ndhoka hadhi zalwa kaanona, osho wo kaakuluntu.

Aanafalama mboka haa munu oohi ohaa ye dhi sile oshimpwiyu osho woo okutonatela oohi dhawo mokudhipa iikulya kehe esiku opo dhi kala dha paluka nawa komalutu dho tadhi koko dha manguluka nawa oshoka odha silwa oshimpwiyu.

Opena iimeno yimwe mbyoka kayi hole momutenya nongele oya kunwa momutenya, ohayi si po nenge yi kale inayi tulako iiyimati . Iimeno mbyoka ngele oya tula ko iiyimati , kayi kala yina uundjolowele osho woo oonkondo dhoka dha pumbiwa momalutu gaantu .

Aanafaalama mboka haa munu oohi uuna ya hala oku kwata oohi, ohaa longitha oonete. Oonete ndhoka odha yooloka muunene pena oonete ndhoka oonshona dho ku kwata uuhi mboka uushona po opena oonete ndhoka oonene, dhokukwata oohi ndhoka oonene.

Aanafaalama ohaya tekula oohi manga oonshona etaya kala noku dhi palutha niikulya mbyoka yina mbyoka yina uundjolowele no tayi vulu oku kokeka oohi ndhoka, opo shampa ngele dha koko oohi ndhono otadhivulu oku landithwapo nenge okuliwapo.

Oondjambameya odho dhimwe dhomiinamwenyo mbyoka hayi kala momeya, dho odha nika oshiponga. Uuna wu li momeya e to mono ondjambameya yu uka kungoye, owa pumbwa okuza mo wu ka konge egameno.

Aanafaalama uuna taya topolele oohi dhawo iikulya, ohaya kala yena iikulya oyindji, oshoka oyena oondama odhindji. Iikulya ohayi topolelwa kehe mokandama opo kehe oohi dhimone okulya.

Ngaashingeyi iilonga oya ningwa iipu, oshoka aantu ohaa pulula taya longitha omambakumbaku. Omambakumbaku ohaga nengeneke nawa evi, opo aantu shi taya ka kuna mo iikunomwa yawo evi olya nengena nawa.

Aanafaalama mboka haya kunu iikunomwa mbyoka yi hole pethimbo lyomvula ohaya ningi onkambadhala, opo ye yi tonatele okuyi pa omeya. Iikunomwa mbyoka ngele oya kala tayi pewa omeya ohayi koko nawa yu uvite ombili yo tayi tula ko iiyimati yawo.

Oondjamba iinamwenyo mbyoka yomokuti ya gamenwa kepangelo. Epangelo olya tula iinamwenyo mbyoka megameno, oshoka ngele aantu oya kala noku yi dhipaga itayi kala we oyindji moshilongo oshowo muuyuni awuhe.

Oondjuhwa dhoka hadhi tekulwa momagumbo ohadhi vala omayi moka hamuzi uuyuhwena. Mboka hawu ka koka etawu ningi oondjuhwa oonene dha gwana oku vala omayi ngoka haga liwapo nenge ga landithwepo.

Aanafalama yiimeno oyena okusa oshipwiyu kutya iimeno yawo oya tekelwa kehe esiku. Oyena wo okuyitonatela moka yena okutala kutya iimeno oyina uupuka mboka tawu vulu okuyona po iimeno yawo nenge kayina sha.

Oohi ohadhi koko nawa uuna tadhi silwa oshipwiyu tadhi pewa iikulya mbyoka yina uukolele dho odha kalekwa momeya ga yela kage na ekako ngoka itaga etele oohi omikithi nenge uukundi.

Omiti odhasimana momudhingoloko oshoka odhina omafo ngoka geholiwe kiikombo osho wo koongombe. Uuna momudhingoloko kamunasha omwidhi iikombo noongombe ohayi li omafo gomiti.

Oongandu odhi na omauwanawa ogendji, odhi na iipa mbyoka iikukutu hayi landithwa kondje yoshilongo naantu oha ya vulu okulongamo iilongomwa ngaashi oondjato oshowo oongaku.

Omatama oga simana ,oshoka oyendji yomaakwashigwana ohaye ga longitha unene uuna taye ga telekele muumbiga wawo nenge miiyelelwa yawo. Uuna ga telekelwa moshiyelelwa ohaga dhogeke nawa omuhoka.

Aanafaalama mbono haya munu oohi ngele ya hala oku kalanditha oohi ohaya kwata mo oohi dhoka oonene opo ya shuwe ye kedhi landithe po yo oyi imonene mo iiyemo yawo.

Iimeno mbyoka yihole omeya ngele yakunwa pethimbo lyomvula, ohayi koko nawa yuuvite ombili. Uuna yakunwa pethimbo kalishi lyomuloka ohayi tekelwa opo iimeno mbyoka yokoke yoyituleko iiyimati.

Opena omahala gamwe gomayinyanyudho mpoka uunene hapu adhika aatalelipo mboka yaza kondje yoshilongo. Ohapu kala puna omulilo gopondje mpoka aantu mboka haya hungile omanga inaya ka lala.

Aanafalama ngele oya kunu iimeno yawo nenge taya tsike iimeno yawo ohaya si oshimpwiyu opo pehala mpoka pukale pwa longekidhwa nawa. Ohaya tonatele oshimeno shoka opo kapule kale oomwiidhi pehala mpoka ya kunu oomwiidhi ndhoka hadhi manapo omeya giimeno.

Aatalelipo mboka ya za kiilongo niilongo oshowo mboka ya za meni loshilongo, ngele oya hala oku ka talelapo iinamwenyo yomokuti, ohaya kala ye na omuntu ngoka ha longo mehala moka na oteya tonatele. Omuntu ngoka oha kala nokuya sila oshimpwiyu, he ya lombwele shoka ya pumbwa okuninga naashoka inaya pumbwa okuninga.

Uuna aanamapya ta ya kunu iikunomwa yawo oha ya tala kutya oshimeno shi ni po sha opalela pehala mpoka. Opuna iimeno mbyoka yi hole uuhoho, po opu na mbyoka kayi hole uuhoho, nongele iwe yi tula pehala mpoka puna uuhoho itayi mene nawa.

Oompanda odho dhimwe dhomiinamwenyo mbyoka ya gamenwa kepangelo omolwa ehinga lyawo ndyoka lyili moshipala lyina ongushu. Uuna omuntu wa landithapo ehinga ndyoka kondje yoshilongo oho imonenemo oshimaliwa shoye oshindji lela.

Aakwashigwana oyendji oha ya talele po omahala gi li nogi li. Pomahala mpoka oha pu kala pena omalukalwa ngoka haya futu opo ya vule oku kala mo mulethimbo ye li pehala mboka taya talele po.

Uudhila owundji omaludhi nomaludhi, ohawu tungu omagumbo gawo tawu longitha omwiidhi. Omwiidhi dhomaludhi kehe ohadhi vulu oku longithwa mokutungitha iihadhila yuudhila.

Oongandu odho dhimwe dhomiinamwenyo mbyoka hayi kala momeya unene tuu momilonga dho odha nika oshiponga. Aantu ohaya tila oongandu, oshoka ohadhi li aantu noshowo iinamwenyo iikwawo momeya nokomunkulo.

Omambakumbaku ogo haga longithwa okupulula osho woo okunuwa evi. Shampa evi lyanengenekwa aantu ohaya kunu mo iikunomwa yawo opo yishiwe yimene. Iikunomwa ngele oyamene aantu ohaya teya Iikunomwa yawo mbyono opo ya vule okuyi landitha nenge ye yi longithe momagumbo gawo.

Methimbo lyopaife aantu ihaya longowe nuudhigu opuna omashina ngoka haga longithwa moku tetapo oomwiidhi ndhoka hadhi gongelwa etadhi ka pungulwa dhi pewe iinamwenyo pethimbo lyokwenye.

Iimeno uuna ya kunwa pethimbo ewanawa lyomvula yo oya kunwa pevi ndyoka lyina uuhoho wa gwana nawa iimeno mbyoka ohayi koko nawa yu uvite ombili yo tayi tulako iiyimati yawo.

Ondjamba oyo yimwe yomiiyamakuti mbyoka ya gamenwa kepangelo. Ondjamba ndjoka ya tseyika nawa molwa oshawo shawo shoka oshikukutu oya simana oshoka ohayi hili nokunana aataleli po, mboka yaza meni lyoshilongo oshowo mboka yaza kondje yoshilongo. Aataleli po mbaka oya simana oshoka ohaya gandja iiyemo mbyoka hayi yi moshiketha shepangelo.

Sho tatu yanda okumbugaleka oshilongo shetu. Opu na wo omahala ngoka to adha ge na iihwa oyindji. Iihwa mbyoka oya simana oshoka uuna kuna omvula nenge ombepo tayi pepe noonkondo, evi lyokombanda iha lyi pepwa ko omolwa iihwa mbyoka yili po.

Iimeno mbyoka yakunwa pehala mpoka pu na uuhoho, ohayi koko nawa. Aanafalama nayo ohaya si oshimpwiyu opo piimeno yawo kaapu kale pu na omwiidhi ngoka hagu ningi omathigathano gomeya niimeno mbyoka yakunwa.

Moondundu ohamu adhika omiti ndhoka dho opalela pehala mpoka. Nonande kakuna omuloka omunene lela, omiti ndhoka ohadhi koko dhu uka pombanda. Omahala ngaashi mpoka ihapu vulu okukunwa omiti ndhoka dhi igilila omeya.

Iimeno mbyoka yihole pomahala mpoka hapu kala puna omeya, ohayi koko nawa , yo oyuuvite ombili ,oshoka otayi nu omeya gagwana nawa. Ihe pehala mpoka ngele owatula po iimeno mbyoka kaayi hole omeya, iimeno mbyono otayi si

Aantu mboka yena uunongo wokuhonga iihongomwa yoludhi noludhi miiti ohaya hongo iihongomwa oyindji ngaashi iipundi, oombete, uutaafula osho wo omambamba moka hamu tulwa nenge hamu kwatelwa iizalomwa.

Oohi odha simana moshigwana, oshoka odhi na uundjolowele mboka wapumbiwa momalutu gaantu. Uuna aantu taya li oohi, ohaya monika yena omalutu gayela nawa, no otaga monika gena uundjolowele.

Opuna oongeshefa dhimwe dhoondunda hadhi adhika komahala goko kule unene tuu hoka aantu haya vulu okuka talela po ndele kakuna oondunda dhoku lala. Uuna aantu ya ya komahala hoka ,ohaya vulu oku ka futila oondunda dhawo dhoku lala komahala ogo tuu ngoka.

Opena omahala gamwe haga adhika mokuti. Opo wuye pehala mpoka owuna okuya noondjila dhoka dhili po dhatotwa po dho ohadhikala dhili miihwa, omathimbo gamwe moondjila moka ohamukala muna omayoka oshowo iiyamakuti.

Iimeno yimwe mbyoka kaayihole oonte dhetango odhindji, ohayi kunwa meni lyootenda, uuna iimeno mbyoka ya mono oonte dhetango odhindji, ohayi vulu oku sa po nenge yi i me iiyimati mbyoka kaayina uundjolowele.

Ope na aakwashigwana yamwe mboka ye hole oku yoga, omafuta omawanawa noku yo gela ihe ope na omahala gamwe ngoka geli po ga nika oshiponga oshoka oge na omakuthikuthi omawinayi notaga vulu oku falela omuntu mokati kefuta.

Oongombe odha simana moshigwana. Uuna wu na ofaalama yoye yoongombe owu na oku dhi tonatela opo dhi kale dhi na omalutu ga paluka nawa. Owu na woo okusa oshimpwiyu kutya kadhi na omukithi gwekondo nelaka opo dhi kale dhi na uundjolowele kamana.

Aanafaalama mboka haya munu oohi ohaya si oshimpwiyu kutya oohi dhawo odhi li momeya gayela, oohi ohaye dhi kuthamo , opo yavule okukutha mo omeya ngoka , yo yatule mo omeya gayela , opo oohi dhawo dhikale dhili momeya gayela.

Iikunonwa mbyoka hayi kunwa pevi lyalongekidhwa nawa lyo olina uuhoho wagwana nawa naohali mono omeya gagwana ohayi koko nawa yo kayi kwatwa unene kuumbambala nenge kuupuka mboka hawu kwata iimeno.

Omuntu ngele owa hala oku italaleka molutu, opena omahala gamwe gomainyanyudho ngoka gena omahala goku yoga kaa geli pashito, ihe oga tungwa po kaantu. Omuntu oho futu oshimaliwa shontumba opo wu ka yoge ngoye wu inyanyudhe.

Opuna oongeshefa ndhoka hadhi landithanale iikulya ya telekwa. Iikulya ngaashi oohi, iimbombo, ekaka noondjuhwa dhoshiwambo.

Aanafaalama mboka haa munu oohi ohaasi oshimpuyu opo oohi dhawo dhi kale dhili mehala lyayela. Ohaa shi ningi nduno mokutonatela kutya konima yiiwike yontumba omeya ngoka muna oohi ohaye ga kutha mo, etaya tulamo omeya gamwe ngoka gayela.

Opo oohi dhi koke nawa pwaana omalimbililo, aanafalama ohaya si oshimpwiyu opo ya kwashilipaleke kutya mehala moka muna oohi dhawo omwa yela, mo itamu vulu okuza omukithi gwa sha, ngoka tagu ka kwata oohi oshowo okudhi dhipaga.

Oondjuhwa odha simana oshoka, ohadhi liwa piituthi ngaashi oohango, omavalo, omazaleko gonyoka oshowo pomalangeko gomagumbo. Una oondjuhwa kadhi po ohapu adhika wo oomboga, iimbombo nenge omakaka.

Oondundu odhili pamaludhi nomaludhi, opuna oondundu ndhoka dhomavi, ndhoka hadhi holoka uuna evi tali pepwa kombepo, lyo olyu uka ombinga yimwe. Opuna oondundu ndhoka dhomamanya, ndhoka hadhi holoka po uuna puna omungungumo gwevi.

Iikwamawa oyili omaludhi nomaludhi .opena yimwe mbyoka hayi tekulwa momagumbo yo ohayi vulu okuliwa, poo opena yimwe hayi kala momakuti yo ihayi vulu okuliwa oshoka yimwepo oyina omipya.

Mokuti ohamu adhika evi ndoka ewanawa niimeno. Uuna wakuna iimeno yoye mevi ndoka lyomokuti owategelela opo yimene nawa oshoka, evi ndoka lyomokuti ohali kala lyina uuhoho wagwana nawa.

Aanafalama ohaya longitha uushina mboka walongwa wokukutha oomwiidhi piimeno uuna yadhidhilike iimeno yawo yina oomwiidhi ihaya limipo we nomatemo ihe ohaya longitha uushina mbuka.

Aanafaalama mboka haya munu oohi ohaya kala yena oondama odhindji moka ya tula omaludhi nomaludhi goohi. Ohaya tula konee omandhindhiliko, opo ya kale yeshi kutya omondama yini po muna ohi yoludhi ndoka ya hala.

Aanafaalama mboka haya munu oohi, ohaya tonatele oohi dhawo nawa oshoka ohaye dhipe iikulya mbyoka yi na oonkondo, yo yi na uundjolowele kamana mboka wa pumbiwa koohi dhawo ndhoka.

Opuna omahala ngoka gelipo gomainyanyudho . Uuna omuntu inoo halamo megumbo , oho vulu okuya pehala mpoka wuka uvupe ombepo ompe, ngoye wukiinyanyudhile pamwe nomahewa goye.

Aatalelipo oyendji ohaye ya okutala egwo lyomeya. Egwo lyomeya olya simana, oshoka li hili aatalelipo koombinga noombinga. Ya za meni lyoshilongo noshowo meni lyoshilongo. Aatalelipo mboka oya simana, oshoka ohaya gandja iiyemo mbyoka hayi yi moshiketha shepangelo.

Aanamapya uuna taa kunu iikunomwa yawo ohaa tala kutya oshimeno shini po tashi opalele pehala lyontumba ohaa ningi onkambadhala kutya iimeno yomaludhi ga yooloka kayeyi kune pehala limwe ihe yeyi topole.

Momahala gomoondoolopa ohamu monika omiti dhoka hadhi kala dha opaleka pehala mpoka. Omiti ndhono ohadhi kala dho opala oshoka ohadhi kala melandulathano dho ohadhi kala dhatetwa nawa ,dho odha ukilila dhaya mombanda ,dho ohadhi silwa oshimpwiyu hadhi tekelwa opo dhikale dhaziza nawa

Iinamwenyo yomokuti ohayi hili aatalelipo ya za kiilongo niilongo mboka haya ya yi koshilongo shontumba hoka kuna iinamwenyo mbyoka . Uuna taya yi moshilongo moka ohaya oshimaliwa shontumba shoka hashi yi moshiketha shepangelo.

Aanafaalama ngele oya ndhindhilike oohi dhawo dha koka dho odha gwana oku liwa nenge oku ka landithwa po . Ohaya longitha oonete opo yedhi kwate yo ya vule yeke dhi landithe po kaakwashigwana yi imonene mo iiyemo yawo.

Omeya oga simana kaantu, kiinamwenyo osho wo kiimeno. Aantu ohaya vulu okulongitha omeya mokutekelitha nago iimeno yawo. Ohaya vulu oku galongitha mokuyoga iinguma yawo osho wo iizalomwa. Iinamwenyo ngaashi ooGwamululu, oongombe, iikombo ohayi longitha omeya mokunwa.

Aaniimuna uuna taya hogolola oongombe ndhoka ya hala okulonga nadho ohaya tala kutya oongombe dholudhi luni po hadhi opalele omvula ayihe dho ihadhi tila pethimbo lyokwenye dhi kanithe omalutu.

Iikwamboga opo yi koke nawa, yo yikale yina uundjolowele osho woo iitungithilutu kamana mbyoka ya pumbiwa momalutu gaantu, oya pumbwa oku kala hayi mono omeya ga gwana nawa, go oga yela.

Opena omahala ngamwe ngoka hagakala ngena omiti oshowo omamanya ongendji ngendji, komamanya moka ohamu adhika unamwenyo ushona ngashi iikoko oshowo omayoka. Pomahala poka ohapuvulu okwadhika Iinamwenyo ngashi oondjima.

Iimeno mbyoka yi hole omeya ngele oya kunwa pehala mpoka pu na omeya ogendji ohayi mene yu uka pombanda yo oyi ivute ombili, oshoka omeya ogeli po ga gwana nawa pehala mpoka yi li.

Aanafaalama ngele taya gandja okulya koohi ohaya sile oshimpwiyu opo kehe ohi yikale ya mona okulya, ohaya tula mo iikulya ya gwana nawa opo oohi dhoka dhili kokule dhi vule oku mona, ngele ookwawo dha zi po.

Iinamwenyo ngaashi oongombe omo oyendji yo maakwashigwana haya mono uuhupilo. Ongombe otovulu oku yilandithapo etomono iisimpo yoye mbyoka hovulu oku ikwatha nayo ,nenge ohovulu oku yidhipagapo etomono onyama yongombe ndjoka hatu ka landa moositola nenge ohayi ka ningwapo omihaka ndhoka hatu landa etatuli.

Moshilongo kehe omuna omahala ngoka haga huli aataleliipo ya za kiilongo niilongo. MoNamibia omuna ehala ndyoka puna oondundu dha tsakanena pamwe nefuta. Uuwanawa mboka otowu mono ngele wa thika ma kombanda yondundu.

Ombakumbaku oge holike kaakwashigwana, oshoka ogena oonkondo nohaga vulu oku enda kehe tuu mpoka. Omambakumbaku otaga vulu oku enda pehala puna omamanya no kagena shotaga ningi.

Iingulu oyo yimwe yomiinamwenyo mbyoka hayi tekulwa omolwa onyama yawo ndjoka ontoye. Aantu oye hole okutekula iingulu, oshoka uuna oshingulu sha vala ohashi vala uungulwena wu li omulongo nenge wu vule po.

Aanafaalama uuna taya kunu iikunomwa yawo ohaya kwashilipaleke kutya iikunomwa yoludhi lumwe oye yi tula ombinga yimwe na inaye yi vundakanitha nando niikunomwa yomaludhi galwe.

Oohi uuna dha tonatelwa, ohadhi pewa iikulya ya gwana nawa, dho ohadhi kala momeya ga yela nawa. Omeya ngoka ohaga lundululwa uuna aantu ya dhindhilike kutya kage na uuyogoki wa sha.

Oondjamba odho dhimwe dhomiiyamakuti, odhina iipa iikukutu oshowo omakutsi omanene. Oondjamba odhina ominkati ndhoka hadhi tula iikulya oshowo iikunwa yawo mokana.

Opena omathimbo gomvula moka omiti hadhi kala dha ziza nawa. Ohadhi kala dha tulako iiyimati yawo pethimbo ndyoka. Opena wo omathimbo gamwe omiti hadhi yagumuka omafo. Ngele odha yagumuka omafo ngoka, ohaku keya nduno omafo gamwe ishewe.

Omandjembele oga simana, oshoka ohaga longithwa okuninga omaviinyu ngoka haga landithwa moositola. Oga simana, oshoka ohaga liwa kaantu mboka yaana ombinzi yagwa nawa molutu.

Aanafalama mboka haya munu oondjihwa ohaya si oshimpwiyu opo oondjuhwa dhawo ndhoka kaadhi kale dha kwatwa komithi dhontumba, uuna ya ndhindhilike oondjuhwa tadhi ehama ohayedhi tonatele, opo yedhi monene epango lyomeendelelo.

Opuna omadhila ngoka haga li oohi momeya . Omadhila ngoka opo makwate oohi , ohaga lomgitha omakaha gawo eetaga tukapo guuka kokule hoka oko haga kalila oohi ndhoka.

Uuna aanafaalama yakuna iimeno yawo pethimbo lyokwenye oha yasi oshimpwiyu kutya iimeno yawo mbyoka otayi mono omeya . Ohaya tula ominino ndhoka dhina uumbululu uushona popepi niimeno ohamu kala tamu ende omeya gu uka piimeno.

Oomgolo iinamwenyo mbyoka yina oondjila oonduudhe osho woo oontokele. oomgolo odho dhimwe dho miinamwenyo mbyoka ya gamenwa kepangelo opo eppangeleo lyi kalekepo uushitwe.

Iimeno manga inayi tsikwa mevi ohayi kunwa manga muupoto uushona. Uupoto mboka mwa kunwa uumeno woludhi lumwe ohawu tulwa pehala limwe ee tawu dhidhilikwa opo sho tawu katsikwa kawu katsikwe wa tulwa mumwe.

Ombuga oyo yimwe yomomahala ngoka kaga mona omuloka lela, ohamu adhika uumeno uuhupi wo uushona. Mboka wa igilila nale onkalo, uuna toyi mombuga owu na okuya mo wa ilongekidha nawa, oshoka ohamu kala muna omutenya lela.

Oohi uuna dha tonatelwa nawa nodha silwa oshimpwiyu ohadhi koko tadhi endelele. Uuuna oohi dhoye inodhi tonatela nawa no inodhi sila oshimpwiyu ohadhi dhipagwa po komikithi ndhoka hadhi kwata oohi.

Aanafalama mboka hamunu oondjuhwa una yahala oku hogolola oondjuhwa dhoka yahala okulonga nadho, ohatala kutya oludhi lunipo taluvulu okwingolila onkalo yopehala poka yeli.

Aanafalama oyendji ohayi monene mo iiyemo yawo iiwanawa una yena oofalama dhawo dhoondjuhwa. Oondjuhwa dhoka ohayedhi landitha po nenge yalandithe po omayigawo opo yiimonene mo iimaliwa yawo mbyoka taya vulu okwikwatha nayo.

Omambakumbaku ohaga longithwa kaakwashigwana nge tashiya poku pulula. Aantu ohaya longitha omambakumbaku ohoka ohaga pulula ehala enene moowili ooshona lela.

Aanafalama mboka haya munu oohi, uuna ya hala okukwata oohi dhawo, ohaya longitha oonete ndhoka dhi na oombululu oonshona, opo uuhi mboka uushona wu pite mo. Oohi ndhoka oonene hadhi kala monete e tadhi ka kuthwa mo, opo aanafaalama ya vule oku dhi landitha po yi imonene iisimpo yawo, opo ya vule oku ka ikwatha.

Aanafaalama uuna taya kunu iikwamboga yawo, oha yeyi kunu yili melandulathano, yo oya pitithapo omahala ga andjuka nawa, opo sho iikwamboga tayi ka koka, oha yi koko ya manguluka nawa pwaana othina.

Aanafalama mboka haya munu oohi ohaya kala nuuhi mboka uushona. Uuhi mboka uushona ihayewu tula mondama yimwe noohi dhoka oonene oshoka otawu vulu oku liwa po koohi dhoka.

Omambakumbaku ogo gamwe ngoka haga longithwa kaanafaalama mokupulula osho wo mokunengeneka omapya gawo. Ohaga longithwa wo mokuteta po oomwiidhi ndhoka aanafaalama haya gongele etaya pungulile iinamwenyo yawo pokwenye.

Iipilangi oya simana, oshoka ohayi longithwa unene mokulonga iitaafula oshowo iipundi. Ohayi longithwa wo uuna aantu taya tungu omalukalwa nenge oongeshefa.

Omahala ogendji gomangeshefelo ohaga monika nawa oshoka ohaga kala gena iihongomwa nenge iinima mbyoka koonyala ngaashi iitafula ohaya kala niipundi haya kala yalongwa moombale.

Aanafaama mboka haya kunu iikwamboga, oha yeyi aile oshimpwiyu mokuyi tekela omeya oshowo oku kwashilipalekakutya inayi kwatwa kuupuka mboka hawu yonagulapo iikunomwa yaantu.

Moombuga moka ihaamu mono omuloka gwa gwana nawa, mo ohamu kala mu na omutenya kamana. Ohamu adhika uuhwa mboka uufupi lela wo owa igilila nale onkalo yomombuga.

Oombuga odho dhimwe dho momahala ngoka itaa ga vulu oku kala mu na omalukalwa gaantu. Aantu itaa vulu mo mombuga, oshoka oha mu kala mu na omutenya, mo kamu kala mu na omuloka gwa gwana nawa.

Momahala ngaashi moombuga omuna evi ndoka ihali opalele unene iimeno mbyoka hayi kunwa. Uuna pehala mpoka pwa kunwa iimeno, iimeno mbyoka ohayi vulu okusapo omolwa evi ndoka lya kukuta lyo kalina uuhoho.

Oombuga dhimwe ohadhi mono omuloka omushona, omeya ngoka ohaga talama pomahala gamwe niinamwenyo mbyoka hayi adhika pehala mpono ohayi vulu okumona omeya gawo gokunwa pomahala mpoka pwa talama omeya gomvula.

Oofaalama dhoohi ohadhi hili aanenentu mboka haya kala yahala okuuva omawuyelele kombinga yuuwanawa osho wo wesimano lyokumuna oohi.

Aanafaalama mboka haya munu oohi ohaya kala noondama oonene oshoka inaya hala okuthinaneka oohi dhawo. Oohi ngele odha kala dhili mondama dhili mothina ihadhi koko dhamanguluka dho ohadhi ihakanene po iikulya.

Opena iiyimati yimwe hayi mene kohi yevi. Iiyimati ngaashi iihakawutu, omakapa, oonyanga oshowo uunawandesha ohawu mene kohi yevi omanga omafo gawo oga pitako.

Aakwashigwana oye hole oku longitha omambakumbaku ngele tashiya poku pulula. Omambakumbaku omawanawa oshoka ohaga pulula ehala enene muulethimbo efupi lela.

Momahala moka hamu monika oondundu ohamu monika uumeno uufupi lela wo ohawu kala wulyaathane kokule. Uumeno mboka owa igilila onkalo yomoondundu moka oshoka kamu na omuloka gwa gwana lela.

Uuhi mboka uushona ngele wa silwa oshimpwiyu ohawu ningi oohi oonene ndhoka hadhi kala dhi na omalutu omanene dho odho nee hadhi vulu okulandithwa, opo aantu yi imonene mo iiyemo yawo.

Aanafaalama mboka haya munu oohi, uuna ya mona kutya oohi dhawo odha koka, oha ye dhi kwata mo taya longitha oonete, opo ye ke dhi longekidhe nawa, yo ye ke dhi landithe po, yi imonene mo iisimpo yawo.

Opena omashina gamwe ngoka ga longwa goku tetapo oomwiidhi. Omashina ngoka ohaga tetepo oomwidhi etaga ningi uundumba uushona mboka hawu falwa moositola etagu kalandithwa. Aantu oyehole oku gulanda oshoka omwiidhi ngoka ogu holike kiimuna

Aanamapya ngele yakunu iikunomwa yawo , ohaya tulapo omandhindhiliko opo yakale yeshi kutya opehala linipo yakuna oshikunomwa sholudhi ndyoka yahala . Ohaya kala nokuyi sila oshimpwiyu, etayi tulako iiyimati yo yawape okukalandithapo iiyimati mbyoka.

Aanafaalama mboka haya kunu iimeno ohaya si oshipwiyu, opo iimeno yikale ya tekelwa kehe esiku. Ohaya tala wo ngele iimeno yawo mbyoka oya kwatwa kuu mbaabala wontumba mboka itaawu kokitha iimeno yawo, opo yewu kutheko yo iimeno yikoke nawa.

Opuna yamwe yomaakwashigwana mbyoka yena oondama dhoohi momagumbo nelalakano kali shi lyokulandulitha ndele olyo kulya owala.

Aantu pethimbo djo ngaashingeyi ohaya longitha uushina, mboka wa longwa woku tetapo omwiidhi. Pehala djoku longitha omatemo ohaya longitha uushina, opo ya tetepo gwiimuna yawo.

Pomahala gomainyanyudho unene ohapu kala puna iipundi, noshowo iitaafula. Iipundi niitaafula mbyoka ohayi kala yahongwa momiti, nenge yalongwa miipilangi mbyoka yahongwa momiti.

Momey ohamu kala muna iinamwenyo oyindji nayimwe yo miinamwenyo hayi kala momeya odho oombwa dho momeya. Oombwa dhomomeya ohadhi kala dhili momeya no unene ohadhi adhika komunkulo gwefuta . Oombwa dhomomeya ohadhi hili aatalelipo unene tuu mboka yaza kondje yoshilongo.

MoNamibia omu na iiyamakuti oyindji omaludhi nomaludhi. Mbyoka hayi nana aatalelipo ya za kiilongo yi ili noyi ili. Omu na oondjamba dhoka oonene dhina iipa iikukutu, dho odhina ominkati omileka shili.

Momeya ohamu kala iinamwenyo yomaludhi nomaludhi. Oombwa dhomomeya odho dhimwe dhomiinamwenyo mbyoka hayi kala momeya. Ohadhi adhika uunene komukunkulo gwefuta, hoka hadhi kala ko odhindji, nohadhi hili aatalelipo opo ye ye ya tale oombwa dhomomeya.

Iinamwenyo ayihe oyina omalukalwa moka hayi zi nenge hayi lala. Uudhila owuna omalukalwa gawo haga ithanwa iihaadhila ngoka unene to adha ganingwa moomwiidhi.

Uuna omvula ina yi loka nawa aanamapya ohaya kongo omukalo omuwanawa opo ya vule okupalutha iimeno yawo nomeya ohaya kongo ominino omile ndhoka dhi na oombululu haye dhi tula puumeno wawo opo ngele ya patululako koopomba dhawo hoka omeya ga vule okuya puumeno.

Momeya ohamu kala muna iinamwenyo oyindji, noongandu odho dhimwe dho miinamwenyo mbyoka hayi kala momeya nenge dhi li popepi nomeya, no ino pumbwa okuhedha pamwe nadho oshoka otadhi vulu okukumonitha oshiponga nayi noonkondo.

Eshito lyaKalunga ewanawa ngini? Oondundu dhakwatathana kumwe nefuta, omeya tagi idhenge komamanya uuwanawa owu thike peni? Aatalelipo yaza kiilongo yiili noyi ili otaa tondoka yeye yatale uuwanawa mbuka.

Aakwashigwana yomoshilongo nenge aatalelipo mboka yaza kiilongo ya yooloka, ngele yaka talelapo omahala gokokule nomalukalwa gawo, ohaya pumbwa omalukalwa moka haya pumbwa oku lala pethimbo lye talelepo lyawo, ano ngele toyi pehala lyontumba, oho adhapo oondunda dhoka wuna oku futila shii kolelela kuule thimbo ndyoka wuli pehala mpoka.

Aanafaalama yongaashingeyi ihaya longo nuudhigu ngaashi aakulu yonale mboka kwali haya longitha iipululitho , mbyono kwali hayi hilwa koondoongi oshowoo koonani. Aanafaalama yongashingeyi ohaya longitha ombakumbaku ngoka haga ende mo taga tondoka , taga nengeneke evi opo livule oku kunwa kaanafaalama.

Oondombe odho dhimwe dhomiimamwenyo mbyoka aanafaalama haya kwandjangele nayo. Oongombe ohadhi gandja iiyemo oyindji shili kaanafaalama , oshoka aanafaalama ohaya longoko omahini gawo oshowoo onyama ndjoka haya landitha. Ohaya kuthako wo iipa mbyoka haya ka landitha opo aantu yavule okulongamo iizalomwa mbyoka hatu zala.

Omeya ogena iilonga oyindji, ogo uuhupilo waantu osho wo wiinamwenyo. Ohaga longithwa wo moku tekela iimeno, opo yi koke yuuka komeho. Omeya ohaga longithwa wo moku etapo olusheno ndoka halu longithwa kaantu mesiku kehe moonkalamwenyo dhawo.

MoNamibia omuna iiyamakuti mbyoka yagamwenwa kepangelo, noonkoshi odho dhimwe dhomiiyamakuti mbyoka. Epangelo olyakutha etokolo opo ligamene oonkoshi kadhi dhipagwe po kaakwashigwana oshoka ngele odhadhipagwa po kaakwashigwana otadhi ningi po ooshona noonkondo. Epangelo olya tokola ano opo ligamene oonkoshi opo kadhikalemo ooshona moshilongo nomuuyuni awuhe koonono.

Oondundu odho dhimwe dhomishitwa mbyoka hayi monika nawa shili dho ohadhi hili aatalelipo. Oondundu odhili pamaludhi ga yoloka puna oondundu dhoka dhomamanya oshowo oondundu dhoka dhomavi, omavi ngoka ga pepwa kombepo etaga gongala pombinga yimwe etaga ningi oondundu.